Ompungulilo ya Namibia ndjoka yi shiwike nedhina Fnb, First National Bank hayi kwandjangele nomakwatathano gopashimaliwa, ngaashi okunana iisimpo yoye, okumbaanga iisimpo yoye, okumona omukuli kuyo noshowo okulanda egumbo nenge oshiyenditho shoye.

Ompungulilo mbaanga yaNamibia ndjoka yi shiwike nawa nedhina Bank Windhoek. Ohayi kwandjangele nomakwatathano gopashimaliwa unene tuu ndjoka hayi longithwa kaanasikola mbono haya futilwa kuNSFAF yokiiputudhilo yopombanda.

Omambambi ngono to adha miisipenitha, miithinga, moondoha noshowo momafo. Mbyono hatu longitha monakuyiwa yakehe siku. Oku landa nenge oku ninga onkambadhala tuyi imonene ngaashi okuya kiilongo.